Sokoɔraa noɔreŋ la ka vūū di lɔɛ ane yie, ka a sori zu ka lɔɛ a zoro, ka noba a ŋmaara a sokoɔraa, ka yiri kaŋa gaŋ te araa sori kaŋa a e zeɛ, ka teɛ a are a sokoɔraa noɔreŋ.

Nuuri bɔle ŋmeɛrebɛ la ba mie su kpare peɛle aneŋ dɔre a seɛ kuri sɔgelɔ. ka ba mine su kpare vaare ane peɛle aseɛ kuri sɔgelɔ kaŋ soba arɛ1 la azɛle o gbɛre ka ba mine a kaara sazu

Dͻbͻ la be yiri kaŋa poͻ. Ba mine su la kaayԑ sͻgelͻ a kyԑnԑ tuuro taa, ka kaŋa soba a perԑ zie, ka kaŋa soba a are leԑ kaara o puori. O su la kpare zeԑ, ka soba na naŋ peerԑ a zie seԑ kuri zeԑ a su kpare tampԑloŋ.

Pateroo buubu zie la. Ka noba a are a o nimitɔɔre , ka lɔɛ a pake. A lɔɔre kaŋa e la pelaa. Ka kaŋ e vaare. Ka dɔɔ a zɔŋ moto, a de boma eŋ a moto nimitɔɔre ka kaŋ soba meŋ zɔŋ o deni a peɛle a patiroo masime.

Noba bata la, ka bayi nyɔge kur a are ne. Ka kaŋ soba a ar pɔn boŋkaŋ kaara ne ba. Ba zaa vɔɔlɛɛ zupilpeɛl a su kparzeer. Ba zaa eŋɛɛ nuur sɔgesere. Ka a zie a e pelaa aneŋ dɔr aneŋ zeɛ

Mui ne bɛŋ la ka ba doge a ŋmaa eŋ laa poɔ a kyẽẽ bɔɔdeɛ a dɔgle a eŋ zeɛre a doge gyɛlee a eŋ taaleɛ aŋmaa vaare, ŋma vaare a dɔgle a ŋma gyɛnlee meŋ a eŋ poɔ.

Kuori zie la, ka n noba are are. Ka ba mine a zeŋe. Ba mine sue bonsɔgelɔ, ka ba mine, ka kaŋa soba su kpar-tampɛle, ka kaŋa meŋ su kpar-kabala. Ba mine vɔglee zupele, ka kūū daga meŋ a biŋ, ka kaŋa soba a gbi dumo.

Dɔbɔ neŋ pɔgebɔ la are. Ba mine sue kparevaare, a vɔgele zupil-peɛl, ka ba mine vɔgele zupil-zeere. A pɔg kaŋ su la kparezeɛ ka boŋgolo a are ba puoriŋ a e sɔglaa ka kaŋa meŋ e pelaa.

Noba bayi la, ka kaŋa soba are ka kaŋa soba dͻͻ a eŋ nimbikyaane kyԑ leŋ pԑne o kͻkͻreŋ. O vͻgelԑԑ zupili peԑle a maala boŋkaŋa. A kuruu ziekaŋa eԑԑ zeԑ ka ziekaŋa e dͻre, ka ziekaŋa a e kabala. Ba sue kpare tampԑloŋ.

Karembiiri la be karendie poɔ ba arekɔɡe la ba karema a karema zeŋɛɛ la ka ba sɛɡe seɡɛ boma mare a daŋkyini sɔɡelaa eŋɛ boma dɔɡele la a tabuli zuiŋ ka a karembiiri mine are kaara kyɛ ka kaŋa soba meŋ wulo a karema bone kaŋa ɡane poɔ.